Waa lix kursi oo cadaan ah iyo afar kursi oo madow ah. Miisaskana waa shan miis oo cad waxaa saaran dholo iyo kumiitar.

Labo kursi iyo hal miis waxaa fadhiyo labo nin waxaa hortaala waraaqad intixaan mid qalin kiisu waa gaduud midna qalin kiisu waa buluug.

Baabur kslarkis waa orji lugahis waa madow sedax qof baburka ayey dulsara yahiin halnag wey tagan tayah

Seddex naag iyo hal nin waxaa horyaala miis cadaan ah wayna fadhiyaan. Miiska waxaa saaran laabtoob iyo boorso.